Eŋgyeneԑre, kuree tontonemͻ. Dͻbͻ bayi are la a kyԑ, ka kaŋa are ka kaŋa dͻͻ. Boma yaga biŋ na ba nimisogͻŋ. Kaŋazaa tona la toma nimizeԑ.